teebuli ka labtop pa dizuɣu ni foon ka kamɛra pahi n paya ka buku gba paya ka o yeegi o goɣali zaŋ pa chɛya maa zuɣu a yi yuli buku nim gba bɛ nimaani